Suuraa kanarrattii kan arginuu dubartiin takka nama deemuu hin dandeenye teessoo irra taa'ee maashinaan socho'u duubaa dhiibaa yoo jirtu ta'u, namichi kun waa argee harka olkaasaa jira.

Suuraa kanarratti kan arginuu iddoo bunni itti danfee itti qophaa'u yoo ta'u, iddoo kanatti bunni moonqorqoraadhaan ibidda irra yoo jiraatu ixaanni hoo'ee aaraa jiraa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argitu namoota hedduu muka fuudhaa jiran yoo ta'u, iddoo gabaa wantoonni garaagaraa , meeshaaleen garaagaraa itti gurguramanii jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu abaaboo daraaree jiru yoo ta'u abaaboon kun bifa adii kan qabuufi kan qoricha aadaa hojjechuudhaaf nu gargaarudha jechuudha. Iddoo magariisa gidduutti argama.

Suuraa kanarratti kan arginu nama Neeymaar jedhamudhaan beekamu yoo ta'u namni kun taphataa kubbaa miillaa akka addunyaatitti baay, ee beekkamaa ta'e jechuudha.

Suuraa kana irratti kan, arginu suuraa saamuna, nafa dhiqachuf tajaajilu yoo ta'u, Maqaan saamunaa kanaas,"laaksi"jedhamuudhan kan beekamu, namoonni baay'een, yeroo baay'ee nafaan dhiqachuudhaf fayyadamu.

Suuraa kana irratti kan arginuu Raafuu yoo ta'u Raafuun kuni tarree galee dhaabamee kan jiru Raafuun kun Raafuu maramaa yoo ta'u hammaanis gahee kuni iddoo nyaachaaf hin dhiyaannee jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, iddoo margi margee gogaa jiru irratti simbirroon tokko baay'ee bareedduu fi miidhagduu kan taate kophaa ishee yemmuu socho'aa jirtu argina jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu namoota poolisii yookiin seera kabachiisan yoo ta'u namoonni kunniinis tarree galanii dhaabbatanii rasaasa isaanii harkatti qabatanii lafatti gadi qabaniiru.

Suuraa kanarraa kan arginu meeshaa faaya dubartootaatiif oolu yoo ta'u, meeshaan kunis dubartootaan morma isaanii, gurra isaanii fi kallacha isaanii irratti godhachuudhaan baay'ee miidhaganiidha.

Suuraan kun sibbiraa kan agarsisuudha. Simbirii kun simbiraa bareedafi haalluu namatti tolu kan qabudha. Akkasumaas dhakaa irra dhabbachaa kan jiruudha. Simbirii kan balali'uu danda'aan keessa tokkodha.

Suuraa kanarratti kan arginu nyaata yoo ta'u, nyaanni kunis biddeenaan marameet of keessatti ittoo gosa garagaraa kan qabanii fi baayyee kan miidhagudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu dubartii baayyee miidhagdu kan mataan ishee gara fuulduraa jiru mammaramee kallacha isii irra ciiseefi callee mormaa fi kallachashiirra hidhateetu yoo taatuu baayyee miidhaga.

Suuraa kanarrattii kan arginuu suuraa kaafamee jiru tokko yoo ta'u namni kunii fuuldura dhaabbateetiin kitaaba dubbisaa kan jiru yoo ta'u quba isaatiin immoo iddoo kitaaba dubbisaa jiru akeekaa jira.

Suuraa kanarratti kan arginuu bishaan kattaa irraa gadi jigaa jiruu bal'aa yoo ta'u namoonni sadiinis bishaan kana ilaaluuf gubbaa gadi itti siqanii kan jiranii jechuudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu dubartoonni akkamittii fayyinaafii bareedina fuula isaanii eeguu danda'an kan jedhu loomiifi killee fayyadamuudhaan akkamittii jijjiirrama fidan?

Suuraa kanarratti kan arginuu manaa halluun isaa keelloofi diimaa dibamee, baayyee dulloomee jiru yoo ta'uu gimaashi isaa caccabee kan jiruufi dubartii takka isa jala teessee jirtu arginaa jechuudha.

Suuraan Kun kan agarsiisu, namoota baayyee fi farda akkasumas farda faayamee keessattuu akkaataa aadaa Oromootiin kan faayeffamedha. Akkasumas qophii yookaan ayyaana wayii kan qaban fakkaata.

Suuraa kanarrattii kan arginuu dubartoota sadii qaqal'oo dheeraa fi baay'ee babbareedoo ta'an uffata faashinaa uffataniitiin yemmuu bareedanii dhaabbatan arginaa jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, meeshaa safartuu jedhamuun beekamu yoo ta'u, meeshaan kunis wantoota garaagaraa yoommuu bitannu madaaluudhan kiloogiraama barbannee akka bitannuf nu gargara jechuudha.

Suuraa kanarratti kan argamu gamoodha. Gamoon kunis gamoo baay'ee dheeraa ta'ee fi halluu bareedaa ta'een kan dibamedha. Akkasumas gubbaa isaatti aduunis itti ifaa jira.

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaa filaa jedhamuun beekkamu yoo ta'uu ,filaan kun yeroo baay'ee dubartoonni mataa isaanii akka ittiin filatanii sirreessaniifii miidhaganii akka mul'atan kan tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan arginu dargaggoota hedduu karaa gara tulluu nama fidu, daalacha gammoojjii fakkaatu irraa fi dhukkee qabu irra adeemaa jiran nutti mul'isa.

Suuraa kanarratti kan arginu iddoo ifaa fi meeshaa elektirooniksii garagaraa itti to'atamu yoo ta'u namni tokkos meeshaa kana to'achuurra jira jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu Zukunii fi killee walitti tumuudhaan dubartoonni akkamitti fayyaa fi bareedina fuula isaanii eeggachuu danda'an kan jedhu kan nutti mul'isuudha.

Suuraan kun mana amantaa tokko keessatti yeroo hordoftoonni isaa sirna amantaa isaanii jeessaa tokko kabajaa jiran kan agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan arginuu Gaazexaa ''Addis Lissaan'' jedhamuun beekamu yoo ta'u Gaazexaan kunis wantoota gara garaa akka nu qaqqabu kan godhu yoo ta'u gidduu isaa irratti immoo gamoo darbii hedduu qabu mul'isa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu nyaata irra dibaa jedhamuun beekamu yoo ta'ee , nyaanni kunii yeroo baayyee uummmata Oromoo biratti jaalatamaafi beekamaa yoo ta'u, namoonni yeroo baayyee nyaata kana nyaatu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu dubartoota hedduu marfamanii dhaabbatan yoo ta'u uffata aadaa naannoo amaaraa keessatti godhatamu yoo ta'u, dubartiin gidduu isaanii jirtu immoo rasaasa morma ishee irratti qabattee yemmuu gidduu isaanii deemtu argina.

Suuraa kanarratti kan argitan dubartii fuula gammachuutiin uffata aadaa uffattee buna akaayaa jirtudha. Akkasumas siinii fi jabanaan bunaa ni qophaayan

Suura kanarratti kan arginu, iddoo kolleejjii saayinsii fayyaa Yunivarsiitii Finfinnee yommuu ta'u, kan barattoonni baay'een itti baratanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu dubartoota lamaafi namoota biraa isaan faana jiran kan siinqee qabatanii jiranii fi calleedhaafi uffata aadaatiin baay'ee faayamanii miidhaganii jiranidha.

Suuraa kanarratti kan arginuu rifeensa walitti mammaramee gadi jedheeru yoo ta'u gidduu isaatiitti immoo caccuu callee hojjetameetiin sammuu namaa gubbaa taa'ee rifeensa keessa gadi ciiseeru argina.

Suuraa kana irratti ijoollee sadiitu jira. Isaanis ayyaana kabajaa kan jiranidha. Akkuma mataa isaanii irratti garuu kuffiyyaa kaawwatanii jiranii. Naannoo isaan jiran naannoo magariisaa fi kan baddaa daree fakkaatudha naannoo rooba gahaa argatu kan fakkaatudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu iddoo industirii warshaa wantoonni garaa garaa itti oomishamaniidha. Kunis baay'ee bal'aa fi karaa dheeraa fuuldura isaatii qaba.

Suuraa kanarratti kan arginu arba baay'ee guddaa ta'ee fi gaafa qabu yoo ta'u kunis bishaan keessa deemaa jira jechuudha. Arbi kunis gaara bal'aa keessa jira.

Kuni qalamadha. Faayidaa garagaraaf kan oolu yoo ta'u, inni guddaan barreeffama ittiin barreessuudhaafi. Keessumaa manneen barnootaa keessatti.

Suuraan kun beeksisaaf kan qoopha'ee faakkata. Akksumas footoon dubarti irratti ni argamaa. Dabalataan barrefama afaan amarifattin "Fuula goggogeef maal haa fayyadamnu" jedhuu of irratti qaba. Itti dabalatee "toftaaa salpgaa kan jedhuus" of irra qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu, suuraa foon dheedhii cooma qabuufi diimaa ta'e, biddeenafi barbaree wajiin nyaatamuuf qopha'ee jiruu yoo ta'u, baay'ee nama hawwata.

Suuraa kan irratti kan arginu bineensa ala galu yoo ta'u, bineensi kun saffisa guddaan kan fiiguufi maqaan isaa "Guchii" jedhamuun beekamuufi ilmoolee hedduu kan of jalaa qabu jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginuu , dhoqqee loonii akka qixxaatti qopheeffamee aduu irratti gogfamee, tuulamee jiru ibbidaaf kan tajaajilu yoo ta'u, mana dulloome ijaarame tokko kan jireenyas ni argina.

Suuraan asirratti arginu kunii iddoo bittaa fi gurgurtaa yoo ta'uu iddoo kanattis meeshaalee gara garaa kan akka: missiraa, mokoroonii, xaafii fi wantoota gara garaati.

Suuraa kana irratti kan arginuu meeshaa ispiilii jedhamuun beekamu yoo ta'u, meeshaan kunis yeroo baay'ee waraqaa garaagaraa walitti qabnee bakka tokkotti fayyadamuudhaaf nu gargaara.

Suuraa kana irratti kan arginu daadhii yoo ta'u, daadhiin yeroo baayyee dhugaatiif kan oolufi yeroo cidhaafii sagantaan garagaraa yoo jiraatee namoonni daadhii baasuudhana dhugaatiif akka ooluu itti fayyadamu.

Suuraan Kun kan agarsiisu, asxaadha. Asxaan kunis kan fayyaa wajjin wal qabatu yoo ta'u , kan bakka bu'ee jiru biiroo fayyaa Oromiyaatii. Biiroon fayyaa oromiyatu waantota fayyaa wajjin wal qabatan irratti kan xiyyeeffatuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu hoteela yookiin iddoo wantootni gara garaa nyaanni gara garaa dhugaatiin garagaraa itti gurguramu yemmuu ta'u, namoonni hedduunis iddoo kanatti hirmaatanii waan isaan barbaachisu fayyadamaa jiranii jechuudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu nama baay'ee beekkamaa fi jaalatamaa kan ta'ee siyaasa biyya Itoophiyaa keessattii bara kudha sagal jaatamoota keessaa shoora guddaa kan taphate yoo ta'uu namni kunii baay'ee nama siyaasa keessatti jaalatamaa fi fudhatamaadha.

Suuraa kanarratti kan arginu ,iddoo baay'ee miidhagaa fi mijataa yoo ta'u, iddoon kunis Wancii yoo ta'u, baay'ee bareedaa fi haala ammayyaawaa taheen kan qophaa'e waan taheef ,manoota hedduu as irratti ijaaramanii jiran argina.

Suuraa kanarrattii kan arginu timaatimii baay'ee miidhagaa bilchaatee hin muramne, bilchaatee nyaataaf qophaa'uu danda'uu suuraa kanarratti argina.

Suuraan kun qaruuraa lamaafi burcuqqoolee shan kan agarsiisu yoo ta'u, burcuqqoolee shaniinuu dhugaatii hamma wayii of keessaa qabu. Innis bifa gurraacha, diimaafi keelloodhaan kan of keessaa qabudha.

Suuraan kun kan agarsiisu dubartii rifeensa ishee gadi lakkisuudhaan bifa bareedaa ta'een taa'aa kan jirtuu fi uffata aadaa adii kan ofirraa qabduu dha. Akkasumas, ishee duuba meeshaan muuziqaa ni agarama.

Suuraa kanarratti kan arginuu namoonni mana haarawwaa ijaaranii ka'anii dhoqqeedhaan yommuu laxxafaa jiran argina. Namoonnni sadiin mana haarawwaa ijaarramee jiru kana garanaan yoo jiran isaan kuuwwan garasiin jiran.

Suuraa kana irra irratti kan arginu meeshaa harka irratti godhamu yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartoonni meeshaa akkanaan faayamanii; qubaafi harka isaanii irratti godhatanii argamuu jaallatu.

Suuraan kana irratti kan arginuu dubartii tokko gara naannoo kibbaattii kan argaman yoo ta'uu baay'ee miidhagduufi bareedduu aadaa isaaniitiin mataa gadi deeffattee jirtu.

Suuraa kanarrattii kan arginuu dargaggoonni hedduu shimala harkatti qabatanii ayyaana taphachuudhaaf uffata aadaa isaanii uffatanii ba'anii kan jiran arginaa jechuudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu namoonni hedduu uffata aadaa naannoo booranaatti uffatuu uffatamu uffatanii yemmuu wajjin sirbaa jiran argina. Gidduu isaaniitti immoo alaabaa Itoophiyaa ni jira jechuudha.

Suuraan kun bakka haalli bituufi gurgurtaa itti gaggeefamu fakkaata akkasumas kuduraalee garagaraa fi namoota kuduraalee kana gurguruuf qophaa'ankan asirratti agarrudha. Fakkeenyaaf loomii akkuma asirratti agarru kan gurgurtaaf qophaa'e keesaa isa tokko.

Suuraa kanarratti, kan arginu iddoo siimaapiti, yookiin mana siimaa jedhamuun beekamu yoo ta'u, namoonni yeroo baay'ee diraama fi wantoota garagaraa as, dhufani ilaalani bashannananidha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu kophee yoo ta'u, innis bifa lama qabaa: gurraachaa fi adiidhaa. Akkasumas barreeffama 'Adiidaas' jedhee gubbaarratti kan barreeffame qabaa. Dabalataan, biqilaa xiqqaatu isa biratti argama.

Suuraa kanarratti kan arginuu suuraa kompuuteraa yoo ta'u, kompuuterri kun baayyee miidhagaafi bareedaa iskiriiniin isaa gurraachafi iddoon ittiin tajaajillu ammoo adii kan ta'e yoo ta'uu.

Suuraa kanarrattii kan arginu dhugaatii yoo ta'u gosti dhugaatii kanaas "SOFI MALT" jedhamuudhaan kan beekkamu yoo ta'uu yeroo baay'ee namoonni dhugaatii alkoolii hin qabne yoo dhuguu barbaadan sooftii akka fayyadaman hima.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa sagantaa dhiqaa dubartii deetteetiif qophaa'e yoo ta'u, afuuffaan bifa garagaraan afuuffamee qophaa'e.

Suuraa kan irratti kan arginu namni tokko dhiira kan ta'e dhaabbatee rifeensa gurbicha taa'ee jiru sirreessaa jiru yoo ta'u, duubaa isaaniitti ammoo fakkiin isaanii ofargaa keessaatti mul'achaa jira.

Suuraa kanarratti kan arginuu kophee yoo ta'uu, kopheen kunis yeroo baayyee sagantaa garagaraa irratti namoonni hirmaachuudhaaf kan godhatan yoo ta'u duuba isaatti ammoo abaaboo diqqoofi baayyee bareeddu taate argina jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu maashina daabboo keessaatti bilcheessuuf nu gargaaru yoo ta'u, daabboo haala ammayyaawwaa ta'ee fi miidhagaa ta'een akka keessatti bilcheeffannuuf kan nu gargaaruudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu boqqolloo yoo ta'u lafa qonnaa irratti facaafamee, hansaaree hamaamoo qabatee yoo ta'uu asheetaa asheeta ta'uuf kan dhiyaateeru yoo ta'uu yeroo muraasa booda kan ga'uudhaa

Suuraa kanarrattii kan arginuu namoonni abaaboo hedduu baay'ee hawwataa ta'an gurguruu irratti hirmaatanii dubartiin takka ammoo abaaboo kana bitataa jirti.

Kun looshinii jedhama. Fayidaa garaagaraatiif oola. Innis qaamarratti dibamuudhaaf, gogiinsa qaamaa balleesuuf fayidaa garaagaraa qaamaaf kennuuf akkasumas vitaaminoota garaagaraa kan of keessatti qabatudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu balbala yookiin aseensaa guddicha Yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'uu iddoon kuni iddoo seena qabeessaa fi bara mootii Hayilesillaasee kan ijaaramedhaa jechuudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu namoota hedduu tarree galanii dhaabbatanii jiranii isaanis seera kan kabachisiisan yoo ta'uu magaalaa keessatti namoonni kunniin seera kabachiisiisuudhaan yeroo baay'ee ni beekkamu.

Suuraa kanarrattii kan arginuu uumamaan haala teessuma lafaa baay'ee miidhagaa fi magariisa ta'ee; kan nama hawwatu yoo ta'u, goddaa fi dhooqa qabu isa ilaalanii baay'ee nama gammachiisa.

Suuraa kana irratti kan arginu dubartoonni lama bishaan dugda isaanii irratti carqii fayyadamuudhaan akka haadaatti fayyadamuudhaan dugda isaaniirratti baattatanii randa bahaa jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu dubartii tokko yoo taatu, dubartiin kunis uffata 'faashinii' bifa tokko gubbaaf jalaan uffattee, rifeensa ishee gubbaa gadi dhiiftee, harkaan duubatti qabattee suura kaatee jirti jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, meeshaa barattoonni daa'imanna yeroo baay'ee waa ittin barreessuu fi fakkii garagaraa ittin kaasuuf fayyadaman yoo ta'u, innis maqaan isa hirsaasii jedhamuudhan beekama.

Suuraa kanarratti kan arginu haadha ijoollee fi re'ee jala jirtuu yoo ta'uu namoonni kunniin mana isaanii fuuldura dhaabbatanii jiran jechuudha. Daa'ima haadhi qabattee jirti.

Suuraa kanarrattii kan arginuu meeshaa faayaa dubartotaaf oolu yoo ta'uu haala ammayyaatiin kan qophaa'ee fi morma irratti kan godhatamu akkasumas gurra dubartootaa irratti kan godhamudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu daa'ima laman wal-hammatani jiran yoo ta'u daa'imni tokkittin kun luka duwwaa jirti. daa'imni achii aanuu uffata adii uffateera.

Suuraa kanarratti kan arginu, seera kabajchiisaa karaa yookiin Tiraafikii jedhamuun nama beekamu yemmu karaarra utaalee gara kana darbee deemuuf jirutti argina.

Suuraa kanarratti kan arginuu, firii ijaa hedduu yoo ta'u, firiiwwan kunneenis qorichaaf kan tajaajilan yoo ta'e, wantootni kunneen iddoo qorichi itti qophaa'utti walitti qabamanii kanneen jiraniidha.

Suuraa kanarratti kan arginuu, iddoo gaa'elaaf qophaa'e yoo ta'uu iddoon kun wantoota garaagaraatiin kan miidhagamee fi teessoo shamarran dhiyaattuuf dhiira dhiyaatuuf qophaa'edha.

Suuraa kanarratti kan arginuu, maatiin tokko yemmuu wajjin taa'anii nyaata nyaataa jiran yoo ta'u, abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollee sadii aannan dhugaa jiran arginaa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa kitaabaa yoo ta'u, mat-dureen kitaabicha kanaa "Jechamoota afaan oromoo fi hiikkota isaanii" jedha. Barreessaan kitaaba kanaa Nagaash jedhamaa jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu taphattoota kubbaa miilaa dhaabbatanii suuraa ka'aa jiran yoo ta'uu, kubbaan garee kubbaa miilaa kunisii garee walaayittaa diichaa jedhamuun beekkamudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu gaazexeessaan tokko yommuu taa'ee haalan uffatee oduu nutti gabaasaa jiru arginaa, innisi miidiyaa ETV jedhamuudhaan beekkamu irratti kan dhiyaatedha.

Suuraa kanarratti kan arginuu biqilaa qorichaaf dhaabbamee jirudha. Gubbaa gubbaa isaa hammi muraasni isaa kan goggogee jirudhaa jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, weellisaa yookiin aartistii Oromoo keessaa isa tokko kan ta'e yemmuu ta'u 'award' Haacaaluu irratti dhihaatee mo'achuudhaan yoo fudhatee jiru jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, dubartiin takka eelee gara shan gahu irratti yemmuu biddeena tolchaa jirtu argina. Bifa ammayyawaadhaan qophaa'efi tolchaa jirti jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu pikook jedhamuun kan beekkamtu simbira baayyee miidhagduufi bareedduu yoo ta'u bifti ishee baayyee nama hawwataa, buqqee ishee irraa gishee qabdu

Suuraa kanarrattii kan arginuu namaa uffata haalaan uffatee nama fuuldura dhaabbatee sagantaa dubbii geggeessaa jiru yoo ta'u gamaaf gamana isaa alaabota gara garaatu jira. Gama tokko alaabaa Itoophiyaatu jira jechuudha.

Suuraa kanarrattii kan arginuu iddoo gabayaa keessatti meeshaaleen gara garaa itti gurguraman yoo ta'u, meeshaalee kanneen keessaammoo kan akka: dibata dubartoonni yeroo hedduu fayyadaman, qorichaalee gara garaafi meeshaa soolaarii fa'a jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu kophee yoo ta'u, kopheen kun baay'ee mijataa fi miidhagaa yoo ta'u, yeroo baay'ee namoonni kophee akkanaa kana sagantaalee garaagaraa irratti hirmaachuuf fayyadamu.

Suuraa kanarratti kan arginu konkolaattota hedduu kan geejjibaaf ooolan yoo ta'u, konkolaattonni kunneen ammoo namoonni hedduu keessaa fi gubbaa isaa irratti meeshaa fe'aa jiruu.

Suuraa kanarratti kan arginu dhugaatii gosa garaagaraa yoo ta'u, kan fuuldura kanatti mul'atu ammoo "yashalbaabbaa alkool" jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u namoonni yeroo baay'ee ni dhugu.

Suuraa kana irratti kan arginuu, konkolaataa hammaan xiqqoo taatee fi tajaajila geejibaaf kan ooltu yoo taate, konkolaataan kunis bifa ishee bulee yoo ta'u yeroo baayyee tajaajila geejibaaf gargaara.

Suuraa kanarrattii kan arginu, namoonni hedduu kan garaagaraa yoo karaa irra deemaa jiran yoo ta'u, namni tokkoo Farda yabbatee jira. Jaartiin tokkoo harrearra midhaan feetee oofaa jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu, meeshaa elektirooniksii ta'ee maqaan isaa pirojecterii jedhamuudhaan beekamuu fi asii ifa baasuudhaan, kompiitara wajjin walitti qabamee sagantaa garaagaraa kan ilaalluuni

Suuraa kanarrattii kan arginu namoonni hedduu kan faranjii, gurraachaa fi namoonni biroos jiran yoo ta'u namoonni hedduu isaanii kolfaa jirani jechuudha akkasumas.

Suuraa kana irratti kan arginu bakka maggariisa baay'ee bareedaafii miidhagaa ta'e yoo ta'u, iddoo kana gidduu irratti mana jireenyaa haala bareedaa ta'een ijaarame jiru argina.

Suuraa kanarratti kan arginu iddoo meeshaaleen garaagaraa itti gurguramu yoo ta'u, maqaan suuqii jedhamuun beekamu namni lama keessa jiran hanqaaquu zayitii fi meeshaalee hedduu asitti gurguramuuf qophaa'anii jiran jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu, gadamsa, borofa hedduu yoo ta'uu, kunniinis yeroo baayyee gaara baalee keessatti, Bale park kan jedhamu keessatti kan argamaniidhaa jechuudha.